Ombaanga yoBank Windhoek oya gandja iimaliwa N$28000 kehangano lyoomeme lyokudhana uudhano woChess. Ethigathano ndyono otali ka kala ko 10- 11 Desemba 2023, ehala oUNAM main campus.

Uuna omuntu to yi koshilongo shimwe, ihe ino hala oku ka pingakanitha, iimaliwa yoshilongo shoye naambyoka yomoshongo wuuka poongamba, oto vulu oku ya komahangano gamwe ngono ha ha pingakanitha iimaliwa MoNamibia.

Iipundi mbyono ya longwa miipilangi, ohayi tulwa omafulafula e taku hondjelwa iilapi, nelalakano yi kale iipu nawa nangele omuntu okuutumba ko ito vulwa unene.

Oshili shasimana ngele aakwashigwana taya pewa elongo lyagwana nawa nkene yena oku kwata iiyemo yawo, oshoka ngele omuntu okwa kala keeshi oku kwata iiyemo ye, ote kiiyasha taka lya oondjo.

Uuna omuntu wa yi moositola ndhono hadhi landitha iikulya nenge iikutu ngele wa mana okulanda nenge okukonga shoka wa hala okulanda oho yi momukweyo opo wu ka dhengithe peshina iinima yoye mbyoka wa kutha.

Ombaanga yoStandard bank otayi tseyithile aayakulwa yawo opo ya kale ya kotoka kaaya gwile momakengelele, oshoka ope na epandja limwe opo lya ndulukwa po haku tiwa oAI melaka lyo shitakumu, ndyono aantu haya nduluka po iinima kaayi shi yoshili, ihe ohayi monika ya fa yoshili.

Oshilongo Namibia no sho woo South Africa ohaya longitha iimaliwa yimwe. Ashike mo Namibia iimaliwa mbino ohayi ithanwa oodola omanga mo South Africa ohaku tiwa ooranda.

Uuna tolanda sha mostola yontumba tolongitha okakalata koombanga yaVenduka, oto vulu okuya methigathano lyokusindana oshiyenditho oshi peepeka sho Toyota Corolla Cross sho 1.8 Hybrid. Inda ano nena wukaye methigathano ndika.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile mbono taya ka kutha oombinga muudhano woRugby, mbono tawu ka kala wu li pokapale kaHage Geingob kutya ngono taka sindana otaka mona oshimaliwa shoondola eyovi shokongodhi.

Momagumbo ngono unene tuu gomoondoolopa ohamu kala muna uulaka mbono wa hongwa nawa, wa hongwa miipilangi. Puulaka mpano ohapu kala pwa tulwa uumeno woku monikitha nawa ehala. Uumeno womaludhi ga yoolokathana.

Aantu mbono haya nduluka po oosikopa noshowo iipundi taya longitha iipilangi, oya pumbwa okukutha ombinga mokukuna omiti, opo omiti fhi kale dha gwana nawa. Dho kadhi kolote uuna ya hala oku ka ninga nenge oku ka nduluka po iinima yoongeshefa dhawo ngaashi iipundi, omatyofa noosikopa.

Ngaashingeyi ehumo komeho shi lyeya moshilongo aantu oya ndulukapo oosikola dhopawungomba dhoka aantu yena oku kiilongela iilonga yokoonyala, nkene yena okundulukapo iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena mbyoka hakutiwa omatyofa. Uuna weshindulukapo oho vulu wo okukeshi landithapo oshoka ngaashingeyi aantu oyehole iipundi mbyoka yomatyofa, etokeshi lamdithapo wumone iisimpo yoye ngoye wiikwathele.

Ngele omuntu ena iimaliwa oyindji nenge N$20 odhindji noshowoo N$10. Onawa ngele iimaliwa mbyono teyi manga nuukenya opo yivule okukala yayooloka.

Uuna omuntu ta landa omatyofa, oha landa omatyofa shi ikwatelela kutya okwa hala omatyofa golwaala lwatya ngiini. Oshoka omatyofa ngano ohaga longwa gena omalwaala ga yoolokathana noshowo omaludhi ga yoolokathana.

Ombaanga yo standard Bank oh yi gandja iimaliwa komahangano gomaudhano, opo asntu mbono yena ohokwe nuunongo wokuhinga uuthanguthangu, ya vule oku kutha ombinga.

Aantu mboka haya nduluka po iipundi yoshinanena oyapumbwa okulongitha oongodhi dhawo dhopeke dhoshinanena opo ya kale taya ulike iipidi yawo komapandja gopaungomba.

Oositola ndhoka hadhi landitha iinima ngaashi, oondjato, omapaya, oongaku nosho tuu. Iinima ohayi kala mo yapakelwa nawa yili melandulathano, opo aantu yeye ashike yuukilila kwaashoka yahala.

Aalongithi yombaanga yo Bank Widhoek, otaya tseyithilwa kutya, otaya vulu okutula iimaliwa yawo ko mayalulilo gawo gombaanga itapu futwa nande ondola yasha. Kehe ngoka ahala.

Opu na omahala ngono haga landithwa iikulya nosho woo okoothiwa. Omuntu oto vulu okuya wuka lande okothiwa yoye uuna wu uvite uutalala nowa hala okunwa okayima wu pupyalelwe.

Uuna omuntu to yi koshilongo shilwe, oho pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye, no yo moshilongo moka wa uka. Oshoka iimaliwa yo moshilongo shoye itayi ka longa koshilongo shimwe hoka wa uka nenge shoka wu li.

Moshilongo shetu omuna oositola odhondji, ha dhi landitha iinima yomaludhi nomaludhi. Omuna woo aaniilonga mbono ha ya longo mo, ongele oombono ha ya longo moolaka, mbono ha ya longo pomashina no sho woo mbono ha ya opalekemo.

Ngele tashiya pepingakanitho lyiimaliwa, omuntu okuna okuyalula nokashina opo akale akwashilipaleka kutya, ngele okwa pewa 200 gaNamibia ye oteyi shendjele miimaliwa yaAngola, iimaliwa mbono oyo ngaa, nenge pamwe okwakengelela nenge okwa ninga epuko.

Momayovi gaali nomilongo mbali na ne okwali kuna ethigathano lyomutelekidhingi gwokapana. Ethigathano olya li lya yambidhidhwa kombaanga yo NedBank pamwe nehangano lyo Bakpro, Omurunga radio, noAgra nimahangano gamwe ga gwedhwa po.

Kuuyuni okuna aantu ya yambekwa shili. Aantu mbono haya vulu okunduluka po iinima yayoolokathana ngaashi uusikopa woku tula nenge woku tenteka uuyaha taye wu hongo miipilangi.

Aakwashigwana oya pumbwa oku kunkililwa opo kaaya kale yena omwaalu gwiimaliwa oyindji koomuma, oshoka uuna omuntu wuna iimaliwa oto vulu oku ponokelwa kookalya mupombo yeku kuthe iimaliwa yoye.

Miipilangi ihamu hongwa owala iitafula, oosikopa oshowo iipundi, ihe ohamu hongwa wo iinima mpono omuntu tovulu oku tenteka iikulya mbyono hayi kala mookombitha.

Iipilangi ohayi longithwa okuninga iinima oyindji ngaashi okuninga iitaafula, oombete noshowo iipundi. Kakele kwaashona momagumbo go ngaashingeyi aantu ohaya longitha woo iipeleki okudhika nayo omagumbo gawo.

Aantu mbono kaa yena iilonga ihe oyena uunongo wokunduluka po iipundi niitaafula, oya pumbwa okuya koombanga ya ka indile omikuli ya vule okulanda iilongitho yokutota po oongeshefa dhokunduluka iipundi noshowo omashofa. Yo ta kale haya landitha ya imonene mo iiyemo.

Aalongithi yombaanga ndjono haku tiwa oBank Windhoek , otaya tseyithilwa kutya uushina mbono hawu taamba iimaliwa koomuma , otawu pitike omuntu opo atule iimaliwa komayalulilo ge gombaanga yithike pooN$5000, talongitha okakalata ke kombaanga ndjono. Oompango nomalandulathano opo geli.

Oshipu noonkondo okukutha iimaliwa koka kalata kehe komayalulilo goye gombaanga nenge komukalo gwoye goPayPalsa. Totula kombanga nenge komayalulilo goye gombaanga tolongitha ongodhi yoye yopeke.

Miipa yoongombe, yiikombo, yoonzi noyoongandu ohamu vulu okuningwa oondjato, omapaya noongaku. Aantu mbono haya longo iinima mbino nenge haya ndulukapo iinima mbino ohayeyi landitha kaantu mboka yena oostola, yo mbano yena oostola tayeya ya landithe koohandimwe nenge komahangano gamwe.

Yamwe yoomaanyasha mboka opo ya zala omaguwo gawo okuza kiiputudhilo yopombanda, ihe inaa mona iilonga natango, oya pumbwa oku tsuwa omukumo noku tulilwa mo omayele oshoka omukulu gonale okwa tile ihadhi gwanene omutse gumwe, ya vule ya ka konge iilonga ngaashi moositola manga ya tegelela iilonga nenge ya mone iilonga yoonzapo dhawo.

Mongaashi ngeyi ngele kaape na iimaliwa, onkalamwenyo yoye otayi kala ondhigu nayi, oshoka ngaashi ngeyi kehe onkatu to katuka, owu na okulongitha oshimaliwa. Ngele iikulya to landa owu na okulongitha oshimaliwa, olusheno to longitha owu na okulongitha oshimaliwa nosho wo oosikola nadho ohadhi futwa niimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aanafaalama mbono yali yena oongombe dhawo dha sapo ko shikukuta kutya, ngele oya hala oku tamukululako nuunafalama wawo, oyili yi ilongekidha oku gandja omukuli.

Omuntu ngele okwamono kutya okuna iimaliwa oyindji, oheyi manga muupandi, opo yikale iipu okuyalula. Ohayi mangwa nee shi ikwatelela kutya mbino ingapi, ngele omathele gaali, otaga tulwa mokapandi kamwe.

Uuna wuna okakalata kositola ndjono hayi ithanwa o Avo supershop oto vulu oku kala hokalongitha kehe esiku tolanda iinima mositola moka eto kala totulilwako iimaliwa sigo yagwana wu vule oku kalanda sha mositola mo.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali opuna iimaliwa mbono iikukutu naambyoka yomafa .iimaliwa mbino ohayi kala yina oondjundu dha yolokathana noyina kutya mbino otayi vulu kulanda iinima yithike peni.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi ningi ohungi ndjono hayi ningwa pamalungula. Ohungi ndjino ohayi ndungike nenge ohayi gandja omawuyelele ogendji noga gwedhwapo kaalongithi yombaanga ndji.

Uuyuni wopaife owa huma komeho naakengeleledhi oya ninga oyendji, onkene omuntu owuna oku kala wushi eyooloko pokati Kiimaliwa mbyoka yoshili niimaliwa mbyoka kaayishi yoshili, opo wu kale wuli uupathi waagwile mekengelelo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omikalo kaayakulwa yawo, omukalo omutitano nkene yena okupungula iimaliwa yawo yiilongekidhe nenge yakale yiilongekidha iinima mbyono ha yi ya ombaadhilila.

Uuna omuntu to yi mositola wu kalande oshinima shontumba ihe kushi wete, nenge kuuna uuyelele kutya osha gama peni lela, oto vulu okupula ekwatho kaantu mbono haya longo mo opo yeku kwathele.

Iipa yoongombe, yoonzi noshowo yoongombe ohayi longithwa oku ninga oondjato, oongaku dhono aantu hayeya ya landithe moostola dhawo. Ohayedhi landitha koondando dha yoolokathana.

Iipundi mbyono yoshinanena haku tiwa omatyofa opuna wo yimwe mbyono hayi ndulukwa po yina uukusinga ,uukusinga mbuno owa ningila nee nande osha kulupa nenge shina elambo ohashi vulu oku tulwa oka kuusinga mpoka pena elambo.

Ombaanga yoBank Windhoek ndjoka hayi longithwa unene kaanasikola mbono haya futilwa kehangano lyaNSFAF ohayi vulu okuenda niiputudhilo yopombanda, opo yi fale omayakulo kaalongwa mboka ya vule okutota omayalulo gawo gombaanga.

Moondunda unene tuu dhoshinanena mono muna olusheno, ihamu kala ashike elamba enene ndono lyi li moombuli, ihe ohamu kala wo oolamba nenge omalamba gamwe ge li pomitse dhombete.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjono yi li hayi longithwa unene kaakokele yetu, otayi kunkilile aayakulwa yawo unene tuu aakokele opo kaya gandje uuyelele wawo kombinga yomapungulilo goombanga yawo komuntu gumwe.

Aantu oyendji oya pumbwa oku landa iipundi mbyono yuulalelo mpono aantu taya vulu oku kuutumba yalye pamwe, oshoka aantu oyendji momagumbo ihaya lilewe pamwe kehe gumwe ohali ashike iikalela oye awike.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Kiimaliwa huno oha ku vulu okumonika nenge okukala kuna ethano lyomuleli go moshilongo moka.

Aanaskola mbono ya mana osikola ondondo ontimulongonontiyali ihe inaya mona iitsa ya gwana nawa okuka tsikila ngaashi kiiputudhilo shaUnam, otaya vulu okuya koosikola dhopaungomba ndhono ihaadhi pula iitsa yi li pombanda opo yaka ilonge nkene ye na okundulukapo osikopa, iitaafula nosho wo omatyofa.

Iipilangi ohayi longithwa iinima oyindji. Ngaashi oku ninga iitaafula, niipundi, oombete noosikopa. Ohayi longithwa woo oku dhika omagumbo.

Ombaanga yo Bank Windhoek noshowo oombaanga adhihe moNamibia, ohadhi fala omayakulo gadho unene tuu kiitopolwa hono ye wete kutya oshi li oshidhigu, opo aayakulwa yawo ya ye kiitayi iinene yoombaanga.

Ombaanga yaVenduka oyali ya gandja ethigathano kaahikingalo aaNamibia opo ya nduluke okaimbilo taka tanga ombaanga ndjika. Aasindani aanelago oyali PDK ngono a kutha po ompinto yotango, Gideon ngoka a kutha po ompiti ontiyali, osho wo Crazy ngoka a kutha po ompinto ontitatu. Oayli ya halelwa omayambeko kombaanga ndjika.

MoNamibia omu na omahala gamwe moka mwa kunwa omingaalipi ngaashi pokati kOmuthiya nOndangwa lwopOnankali lwaa mpoka opu na ehala lya kunwa omingaalipi ndhono aantu haya vulu okuteta po, opo ya nduluke mo iinima ngaashi iitaafula noshowo iipundi.

Uuna omuntu wuna iimaliwa, unene tuu mbyono yomafo owuna oku kala wa kwashilipaleka kutya iimaliwa tuu yoshili, oshoka opuna aantu yamwe mboka haya nduluka po iimaliwa yiifundja.

Ombaanga yoStandard Bank otayi lombwele nenge otayi tseyithile aakwashigwana kutya; naya tule ethano lyoshinima oshimbulawu komapandja gawo, okutya nee okomapandja gawo goowatsapa, ogooinistagalama nenge okofacebooka yo ya ye methigathano lyokusindana.

Uuna omuntu to yi koshilongo shimwe ngaashi Angola to zi moNamibia owu na okupingakanitha iimaliwa yaNamibia niimaliwa yaAngola, opo wu vule wu ka longithe iimaliwa mbyoka moshilongo shaAngola.

Monale momagumbo gaAwambo aantu okwali ashike haya lile poshinyanga aasamane omanga aakulukadhi okwali haya lile kelugo ashike mongashingeyi aantu ohaya hehela omuthigululwakalo gwoshiEuropa onkene momagumbo omuna iitafula yuulalelo mpono aantu haya kuutumba ee taya li uulalelo pamwe.

Moombelewa unene tuu dhepangelo otwaadhamo iipundi mbyono yomatyofa noshowo uutafula. Kiipundu huno ohaku kutumba unene aanenentu uuna yena iigongi yontumba.

Momuvo omayovi gaali nomilongo mbali na ntano epangelo lyaNamibia pamwe no mbanga ndjono hayi nduluka iimaliwa moNamibia oya tokola opo ya lundulule nenge ya ndulukepo iimaliwa yimwe iipe yi ilile kwambyoka ya kala mo nale moshilongo.

Iipundi yimwe osho wo iitafula ohayi longwa miipilangi. Iitafula yimwe kombanda ohaku tulwa omasipili ngono omuntu to vulu okumonena mo kutya oshike shili kohi.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana oyo ombaanga hayi longithwa unene kaakokele moshilongo shetu. No tayi gandja omalongo kaakokele kutya na ya kale yeshi eyooloko pokati konomola ndjono hayi longithwa uuna wa tuminwa oshimaliwa kongodhi, nonomola yo paumwene yokakalata kawo.

Ombanga yoNedbank nayo ohayi gandja iimaliwa komahangano gomaudhano. Ngaashi uudhano woku tondoka noshowo uudhano wokoompadhi. Shino oha yeshi ningi nelalakano opo ya gandje wo koshigwana. Oshoka oshigwana ohashi ya kwathele sho haya mbaanga iimaliwa yawo koombanga dhawo.

Uushina mbono hasu yalula iimaliwa, ihawu yalula iimaliwa mbyono iikukutu, ihr ohawu longithwa ashike okuyalula iimaliwa yomafo. Uuna imuntu ewete kutya oyindji unene.

MoNamibia otunamo iimaliwa yomafo yomaludhi gayoolokathana otunamo omathele gaali, oondola omilongo mbali, oondola ethele, oondola omilongo ntano osho woo oondoola omulongo.

Uuna omuntu to yalula iimaliwa yoye, oshiwanawa wu yi yalulile pehala lya gamenwa, oshoka ngele owe yi yalulile mokati kaantu oto vulu oku monika kookalyamupombo, yo ye ku landule ye yi ku kuthe.

Uuna omuntu a komga iipundi ye niitaafula miipilangi, ohe yi painda kombanda opo yi vule yi kale tayi tayima. Yo yaa kwatwe wo kuuhwa mbala.

Iinima moositola ihayi kala mo ashike yi li momumbwalangandja ihe ohayi kala ya pakelwa nawa moolaka. Ohayi pakelwa shi ikwatelela komaludhi gawo, ngele oothewa ohadhi pakelwa molaka yimwe omanga iikulya ohayi pakelwa molaka yimwe kaayishi ndjo yoothewa.

Ngele owayi moombelewa odhindji nenge momagumbo gomoondolopa oto adhamo iipundi niitafula mbyono iiwanawa yopashinanena. Iipundi mbino ohayi kala tayi monika nawa. Nomuntu ngele wa kuntumbako oto kala wu uvite nawa shili.

Monale iipundi mbyono yo shinanena haku tiwa omatyofa noshowo oombete dhoshi nanena dhono haku tiwa oofurniture, okwali ashike hadhi landwa moositola ngaashi oGame, OK, nosho tuu. Ashike mongashingeyi, opuna aantu yamwe mboka yaya koosikola dhiiputudhilo dhopaungomba, opo yi ilonge nkene yena okunduluka po iipundi yawo, noshowo oombete, yo ya landithe.

ONedbank nayo ohayi gandja iimaliwa komahangano gomaudhano , mono omuntu tayi methigathano , naambono yeli yatatu yopetameko ohaya pewa omapapa.

Aantu mbono yena omatyofa gawo momagumbo ngono ye wete kutya oga kulupa noganinga omalambo mpono hapu kuutumbwa, omuntu oto vulu okuga fala kaantu mbono haya ningi nenge haya ndulukapo omatyofa opo ye kega longulule.

Ombaanga yoStandard Bank pamwe nositola yoMega Tech otayi kakala yina ofanditha yoosola nenge olusheno loketango mesiku ndyoka hali kala ko ano Black Friday.

Ombaanga yotango yopashigwana oyeya po nomukalo mpono omuntu tavulu okukala takotokele iimaliwa ye mbyono yili kombaanga yemwene talongitha ongodhi ye yopeke.

Ombaanga yoNedbank nayo oya eta po omukalo ngono omuntu ta vulu oku tumina omuntu omukwawo nenge ta vulu oku tuminwa oshimaliwa kongodhi itaa longo nuudhigu.

Uuna wuli omulongithi gwombanga ndyoka yoStandard bank oto vulu oku tumina aakwanezimo iimaliwa mbokayeli komikunda yoku ka landa oompumbwe dhawo dho mo magumbo ngele to longitha omukalo gwo paypulse.

Ombaanga yoNedbank ohayi gandja iimaliwa komahangano gomaudhano, opo aantu yakuthe ombinga mbono yena iitalenti nande oyokutondoka nenge yokuhinga uuthanguthangu. Ngu eya monomola yotango nontiyali nosho wo ontitatu ohaya pewa iimaliwa yomwaalu gwontumba.

Uuna wuli omulongithi gwombanga yotango yopashigwana no wahala oku tumina omuntu oshimaliwa oto vulu ashike okulongitha ongodhi yoye yopeke uuna wa dhenge okanyothi oyimwe one onola nokanyothi ondatu ombali noyimwe nokahasha ngweye eto tumu iimaliwa ino pumbwa nande okuya kombanga kokwene.

Aantu mbono yena uunongo noya nduluka po iipundi niitafula, ohaye yi landitha unene tuu koosokola, okutya iiputudhilo yopombanda nenge oosikola dhuunona uushona, mpono aanasikola haya vulu oku kuutumba uuna yeli pokafudho noya hala oku thuwa po.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka mongaashingeyi ngele omuntu kena oshimaliwa, onkalamwenyo ye otayi kala ondhigu oshoka iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe odhindji ngaashi iikulya, iikutu noshotuu.

Miipilangi ohamu ndulukwa uulaka mbono aantu haya longitha unene moombelewa dhawo. Okutentekapo omambo nenge uumeno woku monikitha nawa pomahala.

Aantu mboka yena oongeshefa no haya landithile momapandaanda ngele oya longo nuudhiginini otaya vulu oku landa uushina mbono aantu taya vulu oku kala haya longitha oku landa iinima ngele kayena iimaliwa koomuma ihe oyena uukalata wawo wo mayalulilo gombaanga.

Omukulu gwonale okwa tile: “Waa kamabadhala ku sindi waa umbaumba ku li omutse gokadhila”, onkene molwaashoka moshilongo shetu Namibia kamuna sha lela oompito dhiilonga, yamwe yomaanyasha mbono yaya kiiputudhilo yopaungomba oya kutha omatokolo, opo ya tote po oongeshefa dhawo dhoku nduluka iinima ngaashi oombete, omatyofa, omitse dhoombete yo ya vule oku landitha yi imonene mo iiyemo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo kutya, naya ninge oompangela nkene taya kalongitha iimaliwa yawo pethimbo lyomatango omanene, omanga ethimbo lyo inali thika.

Momagumbo unene tuu ngono gomoodolopa omu na iipundi yuulalelo mpono aakwanezimo haa kuutumba etaa lile pamwe, yi iyuvithe ohole noya kale ethimbo pamwe.

MoNamibia oshimaliwa oshinene tunamo shefo shili mumwe omathele gaali, iilongo yimwe ngaashi Tanzania okwa huma komeho no yena oondola eyovi dhili mumwe.

Aantu mbono haya nduluka po iipundi nenge iitaafula oya pumbwa okulongitha oongodhi dho pashinanena opo yuulike iipindi yayo yo ya vule okumona aalandi oyendji uuna taya ulike iinima yawo komalungula ngaashi oWhatsApp.

Aaniilonga yomombaanga ya Venduka otaya kunkililwa kutya otaya vulu okukala yenapo iilonga yawo yopombambo, mbyono tayi ya etele iiyemo ya gwedhwapo kwaambyono haya mono kiilonga yawo yolela.

Aanangeshefa yamwe oyatunga omahala gomalandithilo ngono haga hiilwa kumboka yahala okutota oongeshefa ihe kayena omahala mpoka taya landithile. Omahala ngaka opuna gamwe haga kala gatungwa galondathana nelalakano opo yakwate nawa ehala.

Aanyasha oyendji oya pumbwa oku tsuwa omukumo opo ya ue kiiputudhilo yopaungomba, unene tuu mbyono ihaa yi pula iitsa yi li pombanda opo ya ka vule oku ilongela nkene yena oku ndulukapo iinima ya yoolokathana noonyala dhawo, yavule ya ka tote oongeshefa dhawo yi imonene sha shomodjato.

Kositola yo-Avo Supershop, otaku kala oofanditha dha kululwa mesiku ndjoka lyeTitano Eluudhe lyoofanditha. Iinima mbyoka tayi ka kala tayi landithwa ongaashi: oongodhi dhopeke, omambako noshowo okomputa yopaumwene.

Oosikopa odho aantu haya longitha mongaashingeyi okutula iinima yawo ngaashi iikutu, omambo nayilww yagwedhwapo. Oosikopa odha longwa miipilangi nosho woo miiti.

Ombaanga yaNedbank otayi halele aayakulwa yawo efudho ewanawa. Aayakulwa yawo otaya lombwelwa kutya naya kale yeli mefudho yagamenwa, yo yu uvite nawa mefudho ndyono lyomatango omanene yo naya tameke omvula ompe yena omukumo.

Iilongo ayihe muuyuni oyi na iimaliwa yawo ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali opu na mbyoka iikukutu naambyoka yomafo, oshoka iimaliwa yimwe yomafo itayi vulu okukala yi li miimaliwa iikukutu.

Momagumbo ogendji gomoondolopa ngele owa yimo , oto adha mo muna iipundi mbyoka yomatyofa iiwanawa nosho woo uutaafula uuwanawa. Aantu yamwe , oya heehela ko omuthigululwakalo goshiEuropa opo ya kale yena uuyaha wuna iiyimati puutaafula.

Aaniilonga yomoositola ngele ya mana okulonga esiku ndyono, ohaya yalula iimaliwa kutya oya longa iimaliwa ingapi, opo ye yi shange momambo yo ya vule oku ke yi pungula komayalulilo goombaanga dhositola ndjoka.

Oto vulu oku longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana uuna to landa sha kositola yonictus inaashi kwatela mo ekululo lyoondando yaashoka to landa.

Aantu mbono yena uunongo ohaya ndulukapo iinima ya yoolokathana taya longitha iipilangi. Ohaya ndulukapo nee uugumbo wuumbwena mbono tayewu landitha kaantu mbono yena oombwa.

Moombanga odhindji pokati komuyakuli nomuyakulwa oha pu kala pu na esipili nelalakano opo omuyakuli a kale a gamenwa.

Aawambo oyendji ngele ya likola iilikolomwa yawo yomomapya ngele oya mono kutya oya mo namo oyindji oha ya kalanditha yimwe komatala opo yiimonene iiyemo. Iilikolomwa mbyono haya landitha ongaashi omakunde, omapungu, iilyalyaka nosho tuu.

Mongashingeyi oto vulu oku nana iimaliwa pokashina kopondje ngele owuli omulongithi gombaanga yo Nedbank nenge oto vulu oku tumina omuntu gulwe iimaliwa to longitha ongodhi yoye yopeke.

Aantu mboka ye ya moshilongo shetu okutota oongeshefa dhawo, oya e ta wo uuwanawa moshilongo shetu molwaashono oya kutu aantu yomoshilongo shetu mboka kaayena iilonga, dho oongeshefa dhawo ohadhi futu oshimaliwa sha uka kepangelo lyetu.

Ombaanga yoBank Windhoek oya halele oomeme esiku lyawo , notaya tseyithilwa kutya oto vulu okuninga omusindani omunelago gwokakalata kamwe kokulanda iikulya komuulalata utatu, kongushu yoondola eyovi.

Momagumbo ogendji gomoondolopa mongashingeyi oto adha muna iipundi mbyoka haku tiwa iipundi yuulalelo mpoka aakwanezimo haya kutumba ya lye pamwe, piipundi mpaka ohapu kala wo puna uumuti wokumonikitha po nawa.

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana oya li yayi methigathano ndono omuntu to sindana okakalata koku landa iikulya koondola omayovi gatano uuna weka longitha oku landa kehe shoka wa hala. Ethigathano olya li ko muAguste, omayovi gaali nomilongo mbali nane. Oya halelwa omahalelo yambeko kombaanga ndjika.

Kiimaliwa yomiilongo oyindji, ohaku adhika omathano. Ongele ethano lyomupelesidente gwoshilongo shono, nenge omathano giinima mbyono hayi etitha iiyemo moshilongo.

Peter oha longitha ombaanga ya Standard Bank noha tumine meme gwe iimaliwa kehe komusilo gomwedhi opo a vule oku landa iikulya ye noku futa oompumbwe dhe adhihe ta longitha opaypulse.

Mesiku lyohole Maggy Rose Jacob okwa li a halelwa omahalelo yambeko kombaanga yoBANK WINDHOEK sho a sindana oshimaliwa shoondola eyovi lya Namibian noEASY-WALLET nokwa pandulwa sho uulike ohole momukalo ngu.

Miiti ohamu vulu oku hongwa iinima ya yoolokathana. Ngaashi uuti mboka omuntu ha vulu oku tenteka po iimeno yokoopalekitha mehala lye.

Ngele owuli omulongithi gwombaanga yotango yopashigwana otovulu okutumina omuntu iimaliwa *149*321# nenge wutale ngele omawuyelele ogeli mondjila tolandula omiyalu dhili mondjila.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja iimaliwa komahangano gomaudhano woRugby opo mboka taya ka ya momathigathano nenge methigathano ndika otaya ka sindana oshimaliwa shoondola eyovi sho kongodhi.

Uuna wuna okakalata kostola ndjoka yo AVO SuperShop otovulu okukala tokalongitha nkehe ethimbo tolandasha mositola moka ngweye totulilwako iimaliwa.

Opu na oositola dhimwe nkene dhi li po ohadhi longitha owala iinima yoomeme ngaashi iikutu, oongaku, oondjato nosho tuu. Iinima mbika ohayi kala nduno ya pakelwa nawa, opo iinima kaayi kale ya vundakana.

Iipundi mbyono haku tiwa omatyofa, Iipundi yopashinanena hayi adhika unene momagumbo gomoondoolopa noshowo omagumbo gamwe go komikunda ngono ge li pamuthika gwondoolopa.

Opu na aantu yamwe ya za kondje yiilongo ye ya okutota oongeshefa dhawo moNamibia. Oongeshefa ndhono ohadhi landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oondjato, omapaya noongaku. Ohamu longo aaaniilonga Aanamibia mbono ye na ohokwe.

Moositola mono hamu landithwa iikulya nosho wo iikutu, ohamu kala mu na omashina , mpono uuna omuntu wa nana okukonga shoka to landa, ho yi wu ka dhengithe iinima yoye, ngoye to gandja oshimaliwa.

Ombaanga yoBank Windhoek ihayi gandja ashike omayakulo gokupungula iimaliwa, ashike ohayi gandja wo omayakulo gamwe ngaashi iimaliwa koosikola noshowo iikulya kaanasikola yamwe.

Oositola dhono hadhi landitha iinima yo maludhi ga yoolokathana, iikunwa ngaashi omalovu ohamu kala muna uutemba mono omuntu ho tula iilandomwa yoye mbyono wa hala pewa lyoku humbata peke.

Ositola ndhono hadhi landitha iikulya, iikulya ohayi kala ya pakelwa mo yili molaaka. Olaaka ndhino oha dhikala dhina iikulya shikwatelela kutya oyo ludhi luni nenge ngele oothewa dho kuyoga nodho kwiiyoga oha dhikala dhili po laka yimwe.

Iimaliwa oyo hatu longitha oku landa iikutu yetu, oku landa omakumbatha, okufuta oosikola, okufuta oolefa uuna tatu yi komahala gi ili nogi ili.

Aantu mbono yena oositola dhokulanditha iinima yomaludhi gayoolokathana ohadhi kala po unene dhatungwa nenge dhalongwa momasisipili mono omuntu tavulu okumonena shoka ahala nenge shono tashi mu nana eli kondje yositola.

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana otaya tseyithilwa kutya otaya vulu okusindana sha uuna yalongitha okakalata hoka kombaanga. Ethimbo omulongo sigo ombali yomutenya mugaali gaAguste moKatutura Shoprite.

Ombanga yaBank Windhoek ohayi kutu aanyasha mbono yena ehalo no yena iitalendi yokupopya opo ya tseyithile aakwashigwana kombinga yomayakulo gombanga ndji, omayakulo ngoka haga gandjwamo niikwawo oyindji yagwedhwapo.

Oombanga kadhi lilepo owala oku pungula iimaliwa ihe ohadhi gandja wo omayele nomatsomukumo kaalongithi yawo kutya: inaya kala unene haya indile iimaliwa oshoka ota yi iyetele oondjo.

Aantu mbono haya longo moombaanga, ihaya longo we nuudhigu nokuyalula iimaliwa koonyala, oshoka uuna omuntu a yalula iimaliwa noonyala ngele oyindji unene, ota vulu okuninga omapuko. Ohaya longitha oongodhi dhawo okuyalula, nenge uushina wokuyalula iimaliwa.

Ombanga yaNed Bank oha yi vulu okugandja iimaliwa komahangano gaanulema ,opo ya vule okukutha ombinga momathigathano guudhano wa yoolokathana mono taya sindana omapapa gontumba.

Ombaanga yo Standard bank otayi kunkilile aayakulwa yawo kutya naya kale yeli uupathi, yo naya kale ya gamenwa. Naya kotokele oma kengelelo ngoka geli ga ninga ogendji moshigwana.

Olundbi mookombitha ohamu adhika iinima mbyono yokuyogela uuyaha, ya longwa miitenda. Ashike mongashingeyi oto vulu oku adha mo mbyono ya longwa miiti.

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi adhika moondolopa odhindji moNamibia ngaashi Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, oWindhoek, Kudu no Katutura.

Pethimbo lyomatango omanene moositola unene tuu dhono dhiikulya ohamu kala mwa opalekwa nawa muna iinima tayi tayima, mbyono tayi shambula omuntu ngele weyi mono.

Oomboloto odha simana noonkondo. Omboloto oyo othimba yi na ongodhi mopaife, oshoka oyo aantu haya li onga oshuumbululwa unene tuu momagumbo gomondolopa. Yo oyo wo hayi yi nuunona muumbaki kosikola.

Aanafaalama mbono haya kunu iiyimati ngaashi omalemune, omabanana nomayapela iiyimati mbino ohaye yi landitha komahangano goositola ngaashi koFresco, hono aantu haya kalanda kombiliha lela.

Aanangeshefa oyendji oyanduluka po oongeshefa dhawo dhokulanditha iinima ya yoolokathana. Iinima mbi haya landitha ongaashi nee uundjato woomeme nowootate, iikutu, oongaku niikwawo yilwe.

Iiyimati ohayi liwa mo ohamu vulu okundulkwa iini.a oyindji ngaashi oonamunate nosho woo omalovu ngono hakutiwa oowaina ngono haga nuwa uunene piituthi yoohango.

Oombanga dhomoNamibia ihadhi pungulilwa owala ihe ohadhi gandja woo koshigwana mokuputila momukalo nguno goku gandja iimaliwa komahangano guudhano ngaashi guudhano womokambamba.

Iilongo ayihe muuyuni oyina iimaliwa yawo. Iimaliwa mbika ohayi kala ne ya yooloka shi ikwatelela kutya oyo koshilongo shini, ohayi kala ya yooloka momukalo nguka kutya omathano ngoka geliko, ongushu yawo, kehe oshilongo oshina iimaliwa yina oongushu yii lile.

Ngele owuli omulongithi gwombaanga yotango yopashingwana otovulu okulongitha okakalata koye kehe okulanda kehe shoka wahala kositola yo nictus.

Monale aantu okwali aahike ha yayi mombaanga ndhoka oonene uuna ya hala okunana nenge okutula iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga. Mongashingeyi oyeshi ningilwa oshipu mpono omuntu to vulu okutula nenge okunana iimaliwa komayalulilo goye gombaanga.

Ombanga yo Bank Widheok, oya gandja nenge oya yambidhidha ehangano lyetanga lyokopadhi sho takukakala kuna uudhano wuliko momasiku 27 sigo 29 nga Juni 2025

Monamibia opuna omahala ngoka ga egulukila kehe gumwe, ngoka ahala oku kalanditha sha hakutiwa omatala. Komatala hono ohaku landithwa iinima yomaludhi nomaludhi, uunene tuu mbyoka yoshiwambo iilikolomwa yomomapya

Aanasikola yokiiputudhilo yopombanda MoNamibia ohaa futilwa kehangano ndono haku tiwa "NASFAF". Ehangano ndino oha li longele kumwe nombaanga yaVenduka. Kehe omunasikola oku na oku kala ena okakalata kombaanga oyo tuu ndjika.

Pomahala gamwe gomayinyanyudho opuna uundama womeya nomuundama muka omuntu ohavulu okuyamo akambwinde uuna uuvite apupyalelwa nangele amana okumbwinda ohayi puupundi mboka wuli muutala opo aka vululukwepo.

Shauna Lahner omuniilonga gomombaanga yo Nedbank notatseyithile aayakulwa yomombaanga moka kutya otaya vulu okuninga iilaye opo yaye yaka longwe kombinga nkene yena okutota po oongeshefa dhawo, omikalo dhoka yena okuninga, oshowo omapekapeko ngono yeno okulongitha.

Iipundi mbyono yomatyofa uuna yili megumbo ihayi kuutumbwa ashike ku kehe gumwe. Ohayi kuutumbwa uunene tuu pweya aayenda yasimana nenge aantu taya yi moonkundathana.

Otovulu okulanda iipumbiwa yoye yayoolokathana ngaashi, oondjato dhopeke dhono dhina oondola omilongo mbali. Tolongitha okakalata koye ko mbaanga ndjono yo Bank Windhoek.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oya li yi na ethigathano uuna omuntu a landa sha ta longitha okakalata kombaanga ndjono, ota vene nenge ota sindana iimaliwa yomayovi omilongohetatu. Anna Van der mer Merwe oye kwa li gumwe gwomaasindani aanelago.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omikuli dhokulanda omagumbo kwaambono yeli yahala okulanda omagumbo goondjodhi dhawo uuna yi ilongekidha okushininga.

Ngele owayi momagumbo ogendji gomoondoolopa nenge omagumbo gokomikunda ngono geli pomuthika goshinanena, ohamu kala mo opala ngiini? Muna omatyofa omawanawa, ngele owayi mo oto hala okutya omopaladisa nokuli.

Oshilongo Namibia sho shagwanitha omvula omilongo ndatu dhemanguluko, ombanga ndjono hayi nduluka iimaliwa moNamibia oya ndulukapo oshimaliwa omilongo ndatu shefo. Hono kuna aaleli yatatu mbono yali yalele Namibia okuza sho amanguluka sigo okomumvo ngono aningi omvula omilongo ndatu.

Opena omatyofa gomaludhi ogendji. Opena omatyofa ngoka kombanda haku kala kuna oshilapi, po opuna wo omatyofa ngono kombanda haku kala kuna oshinima shafa onailona.

MoNamibia opu na omahala ngoka haga landithwa hagi ithanwa oositola. Moositola muno ohamu kala mu na omikweyo mpono aalandi ye na okukala ya thikama tango ya tegelela ya kwathelwe.

Moombaanga odhindji pokati komuniilonga gomombaanga nomuyakulwa ohapu kala pu na esipili, opo omuniilonga a kale a gamenwa oshoka okulonga niimaliwa oshinima oshidhigu noto vulu okukanithila po omwenyo goye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo kutya naya shopeke oku indila iimaliwa, naya indile ashike uuna ye wete lela yeli mompumbwe yo naya lalakanene oku shunako iimaliwa yaantu meendelelo.

Una omuntu wa mono kutya owuna iimaliwa oyindji mbyono iikukutu, oto vulu wuye kombanga opo wuka pingakanithe wu pewe iimaliwa yomafo, oshoka iimaliwa mbyono iikukutu thimbo limwe ohayi vulu oku kala ya ningila omuntu oshidhigu oku kala nayo.

Pamwe nombaanga yobank Windhoek oto vulu okwiimomema oshimaliwa shokongodhi uuna walanda olusheno nenge ethimbo lyokongodhi pokati komasiku ga3 sigo ga5 gaFebuluali 2025.

Opuna oostola dhimwe hadhi landitha iinima yoku opaleka omagumbo, nenge mbyono hayi longithwa kaantu mbono haya opaleke oohango. ohaya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana mono mwa kwatelwa noongala.

Oombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu okufala omayakulo gawo kaanaskola yokiiputudhilo yopombanda ngaashi oUNAM noshowo koNUST. KoUNAM (main campus)otaya kakala ko momasiku gatatu noshowo gane gaMaalitsa nokoNUST otaya kakala ko momasiku gatano sigo gahamano gaMaalitsa ethimbo opo 12am sigo opo 4pm yokomatango.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjono ha yi longithwa kaakokele. Ombaanga ndjino iha yi nana iisheshela yokomwedhi koombaanga dhaakokele.

Iimaliwa yiilongo kehe oyi na ondjundo nenge ongushu dha yoolokathana. Kakele kiimaliwa ya Namibia na South Africa, oyi na ondjundo ya faathana ma ohaya longitha iimaliwa yimwe.

Uuyuni wongashingeyi sho wahuma komeho, konyala kehe omuntu okuna ongodhi yopashinanena, ndjono hayi vulu okuya komalungula. Onkene aalongithi yotango yopashigwana, otaa lombwelwa kutya, otaa vulu okutalelapo epandja lyombaanga yotango yopashigwana, koWatsapp.

Iimaliwa oya simana unene moonkalamwenyo dhaantu dhakehe siku. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu yayooloka kiilongo iikwawo. Nomathano ngono gathaanekwa kiimaliwa yi ili oya yooloka shi ikwatelela kutya mbino oyo shilongo shaKongo mbina oyaNamibia.

Ilifa okuli omulandithi gokapana nota tseyithile aayakulwa ye ayehe nenge aalandi ye kutya ota vulu okumona iimaliwa ye meendelelo. Uuna omuntu kee na iimaliwa koomuma ota vulu okulanda noPaypulse ngele oku li omulongithi gombaanga yoStandard Bank.

Muuyuni wongashingeyi uuna omuntu eli omulongithi gombaanga yotango yopashigwana oha vulu okutuminwa oshimaliwa kongodhi shono hakutiwa oEwallet. Onkene aakokele otaya kumagidhwa kutya uuyelele wawo woEwallet owopaumwene inaya pumbwa okuwugandja komuntu gumwe nayakale yeshi kutya uunongo owo oonkondo naya kondjithe ekengelelo.

Omukulu gonale okwa tile: "Omutumba ethete," onkene muuyuni wopaife aantu oya ya koosikola dhopaungomba, opo ya ki ilonge nkene ye na okunduluka po iipundi niitaafula taya longitha iipilangi ye yi landithe yo ya vule oku imonena iiyemo.

Oombanga ohadhi kunkilile unene aayakulwa yawo opo yakale ya kotoka oshoka aakengeleli oya ninga oyendji. Nombaanga ndjono yoBank Windhoek otayi kumagidha aayakulwa yawo opo yakale yakotoka kaa yaninge yamwe yomii hakanwa yo makengelelo.